Ekiwuka ekiyina langi eya kyenvu era nga mulimu n'ebikuubo ebiddugavu nga kiva ku vvanira, vvanira ono yali wa kiragala mu ndabika.

Omwana omuwala ng'ayambadde ka ppinafoomu akamyukirivu ne sikaati enzirugavu, omwana ono yali ayimiridde okumpi watundula we batundira amanda, emabbali waaliyo akatebe akaali kaakolebwa mu miti ate emabega waako nga waliyo abantu abaali batuddeyo.

Omukono gw'omuntu omuddugavu nga ali mu kutunga, yali atungisa kyalaani, era ku lugoye olwa kitaka lwe yali atunga kwaliko olukoba olupima, ku mukono gw'omuntu ono kwaliko akakomo ate emabbali w'olugoye lwe yali atunga waaliyo ggomasi.

Enkula nga eri mu kulya muddo ku ttale era nga eri n'omwana gwayo, enkula eno eyina ejjembe eppanvu okuliraana akamwa kaayo era we yali emabbali gaayo waaliyo emiti egyali egya kiragala n'omuddo gwe nnyininyini gwali gwa kiragala.